Eŋu. E eŋu. Ame aɖewo tɔ. Amewo li. Woɖɔ kuku, eɖewo kɔ asi ɖe ali. Eɖewo tɔ le nu kpɔm. eɖewo le zɔzɔm amadede gbe vovovowo. Amewo le fima e ts.

Ʋe aɖe wokɔ anuo tsikunuwo le eme dem e gantsiwo le dzi zingiwo wokɔ gbana xɔa le edzi xexi le afima amewo do awu dzĩ amewo do awu blɔ le eme amewo kɔ tsi ɖe ta le agbame le tsi dram wole dzram le tsatsam le afima

Ame eve le xɔme. Mɔ vovovowo le fi ma. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe afi ma do tsitsi. Ŋutsuvia do awu dzɛ̃tɔ, nyɔnu nɔ zikpui yibɔ me, nyɔnu do awu blu ta takpui yibɔ, wole mɔa wole mɔa ƒe ŋu dɔ wɔm. Nu vovovowo le xɔa me le fi ma.

Fiase gã aɖe, tomatosi, adzalẽ, nu vovovowo le fiasea me. Wole nuwo dzram le fiasea me. Nudzraƒewo le afi ma. Nu vovovowo, nu ɖeka, eve, etɔ̃ aɖewo le fi ma gbogbo; tomatosiwo, kple dzalẽwo kple milikiwo.

Ɖeviwo le fi ma zãa. Wole ketewo kɔm da ɖe ke me. Nuyi aɖewo le ke me. Ame aɖewo do awu dzi, amewo do awu gbemumu ƒe awuwo, aŋtsiɖiɖi ƒe awuwo. Wosɔ gbɔ, atiwo le fi mi, wole aŋe ɖe asi. Wo sugbɔ le fima za.

Wole dɔ wɔm kple vivisese, eke wole eke kum, amewo le tsi doe, amewo tɔ le nu kpɔm, amewo lé sofiwo, amewo tsitre kɔ asi ɖe ali, edo eŋe gã aɖe le fi ma, atiwo le fi ma, etowo kple kpewo, ekewo le fi ma.

Zikpui. Zikpuiwo le xɔa me. Seƒoƒowo le xɔa me wonye nukpɔxɔ, nukpɔxɔme. Zikpuiwo le fi ma. Nu vovovowo le fi ma. Zipkui ɖewo kɔ ʋiwo da ɖe eme wole fi ma, glasi le fi ma.

Eʋuwo, eʋuɣiwo, eʋuyiʋɔwo, ame gbɔsusuwo, nyɔnuwo le nàkpe ɖe ta. Amewo le ama, amadzadzra ɖe ta. Amewo le kusi ɖe ta. Edetiwo le fima, eʋuwo le fima, atiwo le fima le mɔ godoo.

Lã vovovo, tɔsisi, lã vovovowo; atiglinyiwo, lã vovovowo wole tɔa to. Atiwo kple ŋu, amewo le ŋua me wole fi ma, lãwo le tsi nom, ɖewo le zɔzɔm. Wole yiyim le gbɔgbɔm.

Mɔzɔƒe. Amewo le fi ma za. Amewo do awu dzi, awu ʋi. wodo batakaliwo, wodo, wo bagiwo le nuwo me wokɔ de kekewo me. Le afi ma ame ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃. Fiase aɖewo hã le afi ma. Wole afi ma za.

Ɖeviwo sugbɔ. Wole dekɔnu ƒe, dekɔnu ƒe ʋeɖuɖuwo wɔm. Wole atsyɔ̃ɖoɖo me. Wode dzonu ekɔ. Wokɔ avɔ sa. Wota ama, wota ama na wo. Xexiwo le fi ma. Sukuviwo le fi ma. Wo sugbɔ, wole, wole azãa ɖum, le dekɔnu ƒe azã ɖum.

Xɔ gã aɖe me kaɖigbewo le fi ma, zikpui vovovowo le fi ma, zikpui ʋi ezikpui aŋutimumu wo le fi ma nu vovovo wo le efi ma, nu ziwo le xɔa me, glasiwo le xɔame nu vovovowo le xɔa me le fi ma.

Amewo le fima. Wole nu srɔm, yevu nyɔnu wole. Wole agbalẽwo ɖe asi, ŋutsuwo, amewo do awu yibɔ. Amewo do awu ʋi le eme. Etsi kple go le efima. Agbalẽwo, nuŋlɔtiwo, wodo kɔ gawo le fima.

Ame gbɔsusu aɖewo le zɔzɔm le ablɔ dzi, woŋlɔ nuwo ɖe at.e.eee.e.e..avɔwo dzi, woŋlɔ nuwo ɖe atiwo dzi woŋlɔ nuwo wolé nuwo ɖe asi, nuƒo…em..nuƒomɔwo le wo si wole zɔzɔm ame gbɔ su gbogbo aɖewo le eme le zɔzɔm exɔ gãgãwo le fi ma.

Wole gbe ɖa. Awusawo, wole gbe ɖo ɖa. Wole aba, woɖo aba vovovowo ɖa yi, amadede vovovowo. Amewo do awu amadada dzẽwo, ɖiɖi, aŋutiɖiɖiwo. Wo sugbɔ le fi ma. Ame ɖeka wole hatsotso ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, adre, enyi, asiekewo me.

Zikpuiwo le fi ma, kaɖigbɛ le fi ma, seƒoƒo le fi ma, aŋutiɖiɖi ƒeƒe aŋutiɖiɖi ƒe suɖui le fi ma, suɖuiwo le me, zikpui ʋɛ̃wo le fi ma, glas le fi ma, glas nukpɔnuwo le fi ma.

Gbɔsusu aɖewo wole gbɔsusume zɔ va yina. Woŋlɔ nuwo, nu vovovovo ŋɔŋlɔwo ɖe fi mi. Woŋlɔ nu ɖe nuxlẽnuwo dzi, nuxlẽkpewo dzi le fi ma. Ame gbɔsusu gbogbo ɖewo le eme le fi ma le nu xlẽ. Wole zɔzɔm le yiyim.

Exɔ me, zikpuiwo le exɔ me, fom yi dzi wonɔna le exɔ me fi , glas le exɔ me, fom ma wonɔna zikpui me, glas le kplɔ dzi, seƒoƒo le me, seƒoƒowo le kɔpvi woame eveme, fom ɖeka, eve, etɔ̃, ene, nukpɔmɔwo le fi ma.

Eʋe ƒe ŋuse, ame geɖewo va tsɔ asi ɖe eʋe ƒe ŋusẽ dzi, wobla taku taku vovovowo wotsɔ avɔwo, eʋe ƒe ŋusẽ s…gbogbowo ɖewo le fi ma, exɔwo le fi ma, nu vovovowo le fi ma.

Ame gbogbp ɖewo le fi mi mi, ame, eŋu le fi mi, dzowɔ ƒe kala, ame ɖewo do awu ʋɛ̃, amewo ɖɔ aŋutiɖiɖi, ʋɛ̃ le me, dzɛ̃e vi ɖe le me, ame ɖewo ɖɔ kuku, ɖevi wo le fi mi, exɔwo le fi mi mi.

Nusaƒe, atikutsetsewo, tadi gãtɔwo, tomatosi, ete, ŋutsu, ŋutsu ɖe tɔ ɖe fi ma lé kaƒomɔ ɖe asi. Te, agbeli, awu kple nu vovovowo le fi mi. Ayi le fi ma. Nu vovovowo le fi ma.

Exɔ exɔme, zikpuiwo le fi ma seƒoƒo amadede le fi ma nukpɔmɔ le fi ma, ekawo le fi ma zikpuiwo le, fomuwo le fi ma nu vovovo eke anyakpɔ na amegbetɔ ƒe ŋkuwo.